faashine faashine yaa maati faashine yaa mayaate faashine yaa hiitoote faashine yaa mayi horo uyiitannote faashine yaa mayi kaa'lo afidhino

Egenshisja egenshishaho yaa mati egenshishaho yaa mayate egenshishaho yinemo woyite mayi horo aano egenshishaho yaa mnchi beetira mayihoro mayi soka sayisano.

Dadallo, dadalloho yaa mayate, dadalloho yaa hiitoho, dadalloho yinayi woyite manchi beettirra mayi horo aanno, dadalloho yaa hiito garinni afinayeho, dadalloho yinayi woyite mayi kaalo afirino

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yaa mayyaate minenna gallani mine yaa hittooho minenna gallanni mine yaa mayii horo aanno minenna gallanni mineeti yinayi woyite manchi beettira mayi horo aanno

Muuzziiqqa, muuzziiqqaho yaa maati, muuzziiqqaho yaa hiitoho, muuzziqqaho yaa mayate, muuzziqqaho yaa mayi garinni afinanniho, muuzziiqqaho yaa maaho horonsinanniho, muuzziiqqa hitoo gariyi afinayi

looso loosoho yaa maati loosoho yaa mayyaate loosoho yaa hiittooho loosoho yinayi woyite may horo aannoho loosoho yaa manchi beettira may horo aanno

muro muro yaa mayaate muro yaa hiitoote muro yaa maati muro yaa mayi horo uyiitannote muro yaa hiitoo garinni afi'neemote

roso rosoho yaa maati rosoho yaa mayaate rosoho yaa hiitooho rosoho yaa mayi garinni affi'nanniho rosoho yaa mayi horo noosi rosu yaa hitooni afi'nanniho

Borrote uduune, borrote uduune yaa maati, borrote uduuni yaa hiitttoho, borrote uduuni yaa mayyate, borrote uduuneti yinanni woyte mayi horo aanoho, borrote uduune yaa manchi beettira mayi horo noosi ?

Odoo, odoo yaa mayyate, odoo hiittote, odoo yaa mayi garite, odoo yaa maaho horonsi'neemmote, odoo yaa manchi beettira mayi horo uyittanote, odoo yaa mayi sokka saysanote?

daddalo, daddaloho yaa mayyaate daddaloho yaa hiittooho daddaloho yaa may gariho daddaloho yaa manchi beettira may horo aannoho daddaloho yaa hiittoonni afi'nayiiho daddaloho yinanni woyiite horosi maati.

Kalaqonna qooxxeessa, kalaqonna qooxxeessa yaa mayyate, kalaqonna qooxxeesa yaa hiittoho, kalaqonna qooxxeessa yaa mayi gariho, kalaqonna qooxxeessaho yinanni woyte mayi horo aanoreti ?